Eni kic, kic ayago gugure iyat kibedo calo gitye kakobo ki yat acel gidok idul acel

Kwac tye ka wot i dyewor ki tara mo tye ka menyone tye ka bino woto atir calo tye kabino ikome.

Kic ocung iwi ature ti cwino ature kic ma yerne tye yelo ature ma yelo bene.

Labolo matoke tye idye poto acel cok bedo atera mukene ni pud gitino gutene atena